I cali eni tye ka neno min ma gityenka myel i ryek mogo otweyo bongo i pyergi ma bongone obedo kwarkwar mukene obedo potoceng potoceng atye ka neno co ma guruku bongi matar ma guboyo wigio bene matar gitye ka dongo bul mukene gubedo abeda mukene gucung acunga

Cal eni ati ka neno cal gudi mupokke iye angwen madongo mapatpat lawala ti idyere kinyo mutoka ti ka ngwec i yo eno mapatpat-ti ki itenge tenge ki piny tye odi

Cal eni atye kaneno pii ma opye mot ki yeya madwongoo ata dok opete mere i wi pii ki i butte tungcel atye ka neno odi madwong ma tye i lokka nam

I cal eni atye ka neno mego acel ma oyeyo labolo i wiye tye ka cato labolo ma oboyo wiye ki latm mubok oruku kor bongo macol tar col tar en otingo labolo mucek ma kalane boceng boceng dano tye ka wot ingette